Uudhila owundji nande hawu tungile miihandhila wumwe ohawu tungile pevi, tawu ningi iihadhila yawo wa siikila ko nomwiidhi, opo kaawu lyatwe wo kaawu monike komayoka, shika ohashi gamene woo uunimwena wawo ketango nokomvula.

Onyanga oyo shimwe yomiitowalekithi nohayi kala ombwaanawa uuna ya tulwa miikulya . Muuyuni wongashingeyi omu na omaludhi goonyanga, tu na onyanga oonshunga, oontonkele noontiligane. Pethimbo lyoshivuCorona, aantu oyali taya li oonyanga oontiligane.

Omandombo oge hole okumena momamanya, molwashoka momamanya kamu na omeya ogendji notaga vulu okuhupa momudhingoloko ngoka gu li ngaaka. Omandombo kage hole omeya ogendji go kage hole etango, oge hole okukala owala pokaantenya.

Uuna tokunu iikunomwa yoye mepya, onawa ngele to landula oondjila dhoofola, opo shikuningile oshipu uuna tokateya. Molwaashoka ethimbo lyokuteya, iilya ohayi kala yamena yili mumwe, mpaka omakunde, mpeyaka oofukwa, oshowo iilyawala.

Uutekinolohi nawo owa huma paife, ihatu pumbwa oku longitha omatemo nenge iilongitho yo pamuthigulwakalo opo tu vule oku longa momapya. Ohamu yi owala embakumbaku lumwe aluke, lyo epya lyapuko nale.

Omahala gomawudhano nomahala goku talelapo oha ga kala giikalekelwa nohaga kala goopala , pamwe oto adhapo uundombe woku yoga wopa shinanena pamwe oto adhapo ookila dhoku talaleka napamwe oto adhapo omiti dha ziza nawa.

Eshito ohali opala ngiini! Uuna poima puna omeya ohapu kala olundji puna iifo yaziza nawa, omisaati dhatya iitayi tayi monika nawa, iihwa yina oongala oshowo omeya gomomilonga ohaga kala tagaadhima go omawanawa kutala.

Uushina wokumwa omwiidhi ohawu vulu okuninga omwiidhi ndele tawu kala omatanga. Omatanga ngoka omapu etaga vulu okulongelwa nenge ga pakelwe mohauto go gaka landithwepo. Omwiidhi omwaanawa kiimuna.

Ombuga kashishi naana ehala ewanawa nokukala molwaashokakamuna omafo yo Ina yi ziza. Mombuga otovulu okusilamo kenota kamuna omwenyo . iinamwenyo oyindji I ha yivulu oku hupilamo.

Pehala lyokutekela nomunino oto vulu okulongitha okandooha kokutekela opo wutekele iimeno yoye nande ohaka ende kashona ohaka hupitha omeya ogendji opo kaaga hepe. Omuntu owa pumbwa okulongitha okandooha kokutekela iimeno.

Omandoloma giiyagaya nenge goku tula omeya ohaga vulu oku longithwa oku muna oohi, kehe pamwe mpa wuli shampa wuna ondoloma yomeya oto vulu kudhi tulamo oto munine mo oshiyelelwa.

Oshiwanawa oku tsika oshimeno muupoto uushona mpanga inoshi tula mevi moka tashi vulu okutaandeleka omidhi dhasho sho shi koke shu uka mombanda. Iimeno oyindji muuyuni wopaife ihayi tsikwa we mevi ashike ohayi tulwa tango muupoto tayi mono ethimbo lyoku koka opo nawa yi tulwe mevi.

Uuna oondundu dha mona omeya nomvula yi li nawa, ohadhi kala dha ziza nawa, tadhi pandula omuloka molwashoka ihagu monika ko olundji kudho. Oto adha uumeno uufupi wa ziza nawa, omano osho wo omisaati tadhi monika nawa.

Okuna omashina galongwa ko gokukuna nokuteya. Omashina gamwe ogalongwa gokuteya owala uuStrawberry nenge tutye uunyandi uutoye mbono wu holike muuyuni wanakanena.

Aanafaalama paife ihaya longitha oonyala dhawo mokulongekidha iikunomwa yawo, omashina otaya teya, taga pakele, go taga kunu iikunomwa. Omatama ohaga tulwa miipakete, eta ga tulwa meshina lyoku yoga opo yawape okukalandithwa.

Uunafaalama oshinima shimwe shasimana, muuyuni wopayife osha ninga nokuli oshiwanawa molwaashoka haantu ayehe yena omapya ashike ngele owuna ehala to vulu okutula po othayila, eto tula po uumeno woye oto vulu oku kala wuna oshikunino shoye shiikwamboga.

Onduli okanamwenyo okawanawa okutala. Shampa wa adha ya thikama, omatotona gayo omaluudhe, nagamwe haga kala omatokele, ogo owala wa hala okutala. Onduli ihayi li pevi, oyi hole okulya kombanda yomuti, hoka haku kala ku na iitayi ya ziza nawa.

Ndjamba mpawula shihwa, kahenge kanangombe ye mwene ha popiwa , osho oshinamwenyo oshiwanawa okutala. Oondjamba odhili momaludhi, muAfrica omu na oondjamba oontokele osho wo oondjamba dhoshi pa oshiluudhe. Oontokele ohadhi kala momahala gamugapala omanga dhoshipa oshiluudhe hadhi kala mpoka pe na iihwa.

Uuna toningi uumpungu woye wokukuna onawa ngele wa tula po omiinino dha yandjakanekwa dha za komunino onene yomeya opo shi ku kwathele mokutekela, ino pumbwa oku kala to manapo ethimbo lyoye nenge tolengitha oonkondo dhoye totekele shampa owala watula mo oominino ota dhi shimana.

Oohi odhi holike kaantu ayehe. Shampa ngaa wu na okandombe koye kokumuna oohi, oto mono aatalelipo oyendji, mba taye ya okulanda, mba taye ya okwiilongela ko, naamba taye ya owala okutala yo yoondodhe omeho.

Iilongo yimwe oyina oombuga oonkumithi, kaadhina iihwa, kaadhina omeya, kaadhina iinamwenyo. Oombuga ndhika ohadhi ithanwa oombuga dha sa, molwashoka mudho kamu na shoka hashi mene mo.

Muuyuni wonale aantu okwali haya mono iihuna okulonga omapya gawo. Ehumokomeho shi lye ya, aantu oya pepelelwa, omolwaashoka ngele omuntu okwa hala oku lima epya lye ota vulu oku shininga owala moomwedhi mbali nenge ndatu talongitha embakumbaku.

Omahala gokutalela po ogendji oge na oondombe dhokuyoga, mono aantu haya yogo, etaya uvitha nawa nenge ya vululukithe omalutu gawo. Konima yokuyoga, ohaa zi mo e taya ka kala omutumba puupundi ya ontele omutenya.

Uutekinolohi owe eta elunduluko moshigwana, aantu no ku kuna iimeno ihaya kunu we koonyala molwaashoka opuna omashina gokwakola, goshinanena ngoka haga vulu okulonga meendelelo.

Ekodhi olyo okadhila kamwe ka ninika oshiponga nenge nditye kena uukwatya wi ikalekelwa, ogendji oha gatungu iiyadhila ya go momahala giikalekelwa ngoka ge li ko kule naantu oshowo ko kule niinamwenyo iikwawo.

Aantu yamwe oya ninga oopoloyeka dhoohi yawo dhodhene momagumbo. Ya landa omandoloma e taya tula mo omeya, nominino dhokutekela omeya, moka mu na oohi taye dhi tekulile mo ya vule oku ka lya pamwe naakwanezimo yawo.

Omukalo gumwe opo gweya ko muuyuni wonena, omukalo goku kuna nenge goku meneka iiyimati nenge iikwamboga momeya. Omukalo nguka, omuntu ino pumbwa oku kala wu na evi, shampa owala wu na omeya ga gwana noonte dhetango, oto vulu oku meneka iikunwa mo yoye.

Omahala ogendji gokutalela po oga tungwa ashike miimeno nomiinima mbyoka kaayi shi yo pashinanena. Shika ohashi ningwa opo ku kalekwe po uuwanawa neopalo, oshoka muunshitwe ohamu vulu okuza iiti, omwiidhi, mbyoka hayi vulu okuninga omalukalwa.

Oohi odhina omega ndatu, ndhoka hadhi popiwa. Moohi oto vulu okumonamo oovitamine, ngaashi o C, o D, novitamine E. Lya oohi, utunge olutu lwoye, ngoye umone uukolele.

Muuyuni wopaife aantu ohaya vulu okukuna uumeno muumpungu uushona e taye wu tula muundolama, moka tayi ka kuthwa mo, opo yi vule okutsikwa mevi. Oyindji ohayi tsikwa nale mevi yatya omidhi ya menenena muundoloma wayo.

Omatama ogamwe go miimeno oma waanawa oku kuna, molwaashoka oha ga koko gu uka mombanda ga lambalala iitayi. Oha ga vulu woo okwii tangela kiitayi opo ga tule ko nawa. Omatama oma wanawa kulya, go oha ga tungitha olutu.

Omiti omiwanawa, komuti omuntu oto vulu okumona ko iiyimati. Komuti oto vulu oku monako iiti, komuti oto vulu okumona ko iikuni yoku tema, komuti ohaku zi iiti tayi vulu okudhikithwa omagumbo osho wo iiti tayi vulu oku ninga iipundi noombete dhokulala.

Ekwanekamba, embungu lyomakoto ogendji. Eyima hali yolo nakehe gumwe, sho osho haku ti shimbungu okwa yola noondhi, shaashi aluhe ohali kala owala lya nkenyeka.

Aanafaalama yoongombe oyo owala yamwe aanafaalama ya nyanyukwa moshilongo muka, molwashoka iilikolomwa mbyoka haya mono kongombe ohayi longithwa konyala kehe esiku. Ongombe ohayi zi oshimaliwa hashi zi mokulanditha onyama. Oongombe ohadhi zi omahini nomagadhi.

Uuna to ka talela po pehala inoo enda po nale, onawa ngele to kala mosheenditho, oshoka pomahala gamwe ohapu kala pu na iiyamakuti ya nika oshiponga ngaashi oonkoshi, omatotongwe noongandu tayi vulu yi ku ponokele e tayi ku monitha oshiponga.

Uuna wuli mosheenditho shopombanda , eto tala pevi, oho kala wanyanyukwa komwenyo, moolwashoka owa tala evi nkene lya ziza nawa lyatya omiti dhomaludhi gayooloka, dhimwe tadhi monika nawa, oko owala wahala oku tala.

Omashala ogendji goku talela po ohaga kala omawanawa okutala. Omuntu owa hala okukala ando omo hozi nando oweya ashike okutalela po pakathimbo ,molwaashoka ohaga kala geli momahala mono muna uunshitwe wapumba , uunshitwe mboka ihatu wumono kehe esiku.

Uudhila owundji ohawu tungile miiyadhi. Wumwe ohawu tungile pevi. Uudhila ngaashi omakodhi ohawu ningi iiyadhi yili kokule yiikalekelwa opo uunimwenwa wawo kawu like po wo wu dhipagwe kaantu, molwashoka oyi hole uunimwena wawo unene.

Muuyuni wopaife omuna eshina lyokukuna, neshina lyokuteya. Oofabulika oonene dhokulonga iikulya, ihadhi mono we ethimbo lyokukuta aanilonga oyendji, molwashoka odhina omashina omanene, ngoka gatsako taga vulu okulongithwa.

Ongolo oshinamwenyo oshiwanawa okutala. Oshina omayala omatokele nomaluudhe. Ongolo oyomezimo lyoonkambe pamwe noondongi. Yo oyina omaukwatya gafaathana. Shimwe shomiinamwenyo yomezimo lyawo osho emwili.

Aantu oyendji oyi ilonga oku munika iikulya yawo m, opo ya hupithesho mondjato, shaashi iiyimati yimwe nenge iikwamboga yimwe omuntu vulu oku ninga oshikunino shoye shi vulithe to hepitha oshimaliwa shiye toka landa kostola.

Uuna aanafaalama yoohi yamono kutya oohi dhawo odha koka, ohaye dhikuthamo moondombe noonete, etayi dhitula poothayila, moka taya hogololamo dhoka tadhi vulu okulandithwa, naadhoka tadhi vulu okuliwa. Ohaya tala dhoka oonene odho dhikalandithwe, naadhoka oonshona, taya kalya naanegumbo yawo.

Ehumo komeho sho lyatsako, Oondjuhwa paife inadhi pumbwa oku kala dhili pohi poshikuku opo dhi vule oku tendula. Omayi ihaga tulwa we poondambo, aantu oyena iipakete yoku enyeka omayi noofaambulika moka taya vulu oku longitha Oondjuhwa.

Longitha omikalo dho pashinenena, opo wu vule oku kala wuna omeya megumbo lyoye, niinga uundama womeya, moka hamu vulu wo okuya omeya gomvula, ngoye wu kale wa mona eehala ewanawa lyoku muna oohi dhoye.

Aanafaalama mboka haya munu oohi dhomomeya , oha ya longitha omikalo odhindji dhokukutha oohi momeya momeya uuna dha koka , yamwee ohaa pombomo omeya muundombe yamwee ohalongitha oonete etaa kwatamo oohi ondhoka dhili momeya.

Iimeno ohayi tekelwa kehe esiku, yimwe inayi pumbwa oku mona omeya ogendji otuna omikalo odhindji dhoku tekela nge ta tulongotha ominino, nge tatu tekele nonyala, nge tatu longitha omayemele kehe tu shoka shi lipo.

Omahala ogendji goku talela po ohaga longitha owala oolamba nenge olusheno lwoketango, opo ga hupithe, omolwaashoka ohashi pula wo ondilo oku tula olusheno momahala moka, onkee ohayi ikolelele owala koonte dhetango.

Omambakumbaku omawanawa oku longitha muuyuni wopaife, molwaashoka omuntu ota vulu oku longitha embakumbaku a kune, ta vulu oku longitha embakumbaku a teye, ta vulu oku longitha embakumbaku a heye nenge a fule omalambo ngoka a pumbwa mepya lye nenge momudhingoloko. Omambakumbaku oga simana.

Ehumo komeho nando lya etelela iinima iiwanawa, poompito dhimwe oto yi olya etelea iinim iiwinayi, oshoka olya etelela omashina ngoka ga pingenapo oonkondo dhaantu, naantu oyendji oya iiyadha ya kanitha iilonga molwa omashina.

Okumuna owoya ihashi pula iinima oyindji omuntu owa pumbwa owala ondunda ya luudha moka to kutha oowa yoye toyi tula monayilona nowoya otayi mene uuna ya tsapuka ohoyi ihe wukalikole eto kalanditha.

Oohi odho shimwe shomiipalutha niitungithilutu ya simana. Ohadhi kokeke olutu, odhi na wo oovitamine adhihe noOmega 3 ndjoka ya simana molutu lwomuntu. Oohi kadhi shi oondhigu okumuna.

Ombuga oyina uushitwe wayooloka , ombuga ombinga yimwe oyina omamanya owala noomwidhi, ombinga yimwe oyina omiti dhasa nayimwe oyina omiti dhaziza iimeno yomombuga ihayi kala nande iileleka ohayi kala owala ifupi.

Aanafaalama oyendji ihaya longitha we omapya. Ohaya kunu muupulasitika, miiyaha nomomandi ga tetwa. Nomomatayiyela ohaya vulu okukuna mo iilikolomwa yawo.

Miilongo oyindji kamuna evi lya gwana, onkene aanafaalama ohaa kunu iikunomwa yawo miitsali eta tulako oonete mono hamu piti oonte dhetango opo dhi kokeke iimeno.

Iimeno oyindji ihayi pumbwa omeya ogendji unene tuu oongala ndjoka hatu vulu okutula momagumbo nenge tatu vulu okutula momahala gi ili nogi ili opo mu kale tamu monika nawa. Shampa owala dhi li pehala pu na omuzile dho otadhi nwine po omeya ga gwana.

Oondjuhwa oompu noombwanawa okumuna. Oto vulu okudhi tula melundu muna omwiidhi, shampa owala hodhi pelemo omeya . Ngoye aluhe dhi pa iikulya ya gwana , eto dhi kaleke pehala lya yela.

Iikwamboga ngaashi omboga ndjoka yomafo ogendji tu na muuyuni wopaife, ohayi mene nawa na inayi pumbwa omeya ogendji. Shampa owala wu na evi, wu na okandombe kuumeya uushona, oto vulu okuninga oshikunino shoye shiikwamboga.

Omatala ohaku kala kuna iinima oyindji ya yooloka tayi landithwa yili miikwatelwa tayi monika nawa. Ngaashi omahangu, uusila, omakwa, omatama, oonyanga, iilyaalyaka oshowo ongaya yoyene yene.

Oondundu, nenge nditye ombuga, olundji ohayi kala pomahala mpoka pwa kukuta., ihapu mono omvula nokapuna aantu oyendji. Molwaashoka omahala ngoka haga kala ga kukuta , ito adha unene mwa tungilwa omagumbo.

Ompanda oyi li shimwe shomiinamwenyo mbyoka yagamenwa moNamibia. Oyi na oshipa shafa oshiluudhe, shimwe ohashi kala oshitokele. Ooniga dhadho ohadhi vulu oku longithwa miinima oyindji. Aali yomayego goompanda ohaya vulu oku mangwa po, uuna ya adhika nomayego goompanda.

Omahala gamwe oge li kokule naantu, ga ningila opo aatalelipo yago ya vule okukala taya vululukwa pwaa he na ekuyunguto nomakudhilo ga sha. Omahala ngaashi Etosha,

Aantu haayehe taya vulu okumona oshiyelelwa moositola. Yamwe ohaya hupu owala mokulya oohi ndhoka ya kwata muundombe nenge muushana wuli popepi. Ohaye dhi kukutike dhimwe tadhi tandwa e taya tula pomutenya.

Oofambulika oonene dhoku meneka iikwamboga ohadhi longitha omashina omanene okutekela iikwamboga mbyoka opo yi vule okumena, nokukoka muule wethimbo efupi.

Omahala go kutalelapo gamwe ogeli mawa shaa shono ogaandjuka na gele owahala okukala omuntumba pondje oha pukala wo ehala ngele owahala okukala meni na mo omuna wo ehala lyekwoopalela.

Okashina kokuhelela okashuushuka. Oha ka tulwa omaholi ko ohaka vulu okulongithwa kutya ne omevi enene ekukutu li na ongwena nenge ompoka tapu monika pwa fa ita pu vulu okumena sha.

Uunafaalama kawu shi oshinima oshidhigu ,molwashoka otu na aantu mboka ehumokomeho aantu ihaya longitha we omatemo, aantu ihaya kune we koonyala ,yo ihaya taya koonyala eputudho olye tu etala iilongotho yakananena mbyoka tatu vulu okulongitha opo tu longe omapya getu.

Oohi ohadhi e ta iimaliwa, ohadhi kwa thele oku kaleka po uushitwe noku kutha mo oombepo dha nyata mewangandjo. Muna oohi wu kaleke omudhingoloko goye gwa yela, wu kaleke ewangandjo lyopopepi nangoye lyina ombepo ombwaanawa.

Embakumbaku ihali longithwa owala mokupulula omapya. Omambakumbaku paife ohaga longithwa okuteya, okukuna noshowo okuhelela. Uuyuni wa tya ko ihe niinima oyindji otayi longwa. Otu na wo omambakumbaku gokupakela omwiidhi.

Oongombe ohadhi zi onyama yokulya , omahini gokuliwa noombuta. Omagadhi gadho ohaga vulu okuningithwa egadhi nehini lyokulya . Oongombe oonkiintu odha simana noonkondo.

Embugapalo ihali e twa olundji kiimuna owala ashike naantu ohaya eta embugapalo uuna taya tete po omiti. Ehala ihali kala tali monika nawa molwaashoka kali na omizile lyokali na omiti. Aantu nayo ohaya e ta embugapalo unene.

Ino pumbwa unene oku kala watya endombe enene moka muna oohi, shampa owala wuna oshikwatelwa sha yela, tashi vulu oku ya omeya oto vulu oku muna oohi dhoye. Kala to tula mo iikulya ya gwana, ngoye oto dhi tala ngele odhili muundjolowele.

Olundji oha tu longitha iinima yopashinanena opo yi tukwathele mokukwata nawa ethimbo tse kaatwihepeke ngaashi omashina gokukuna, omashina gokuteya, omashina gokutenda omisinda oshowo omashina gokutula oombuto mevi.

Omashina nomambakumbaku ogendji taga ka longwa ga nakananena inaga pumbwa okukala ge na omuhingi nenge omulongithi shampa owala we li tula momake lyo ota li longo lyo lyene omashina gokuteta omwiidhi, omashina gokuteya oshowo okukuna.

Omahala ogendji gomatalelo po ogeli moondundu, geli kokule naantu, kokule nomakudhilo oshowo kokule nomapiyaganeko gaakwashigwana ngaashi ehala ndika tali monika mpaka, lyina oondundu tadhi monika nawa.

Omahala ngoka ge li komunkulofuta nenge omamanya ngoka ge li komunkulofuta ogendji ohaga tatuka komaidhengo gomeya kugo. Omaidhengo ngoka ohage ga tatula e taga eta po omamanya gamwe gi ilile.

Aanafaalama oyendji oya ninga aayamba noya ninga aaniimaliwa omolwashoka ohaya monomo okashona kokwikwathela miikunino yawo. Aanafaalama oyendji ohaya munu iikwamboga, omatama, oonyanga, uunonawamundesha noshotu.

Omapya omanene ihaga limwa ye koonyala. Aantu muuyuni wanakanena ohaya longitha omambakumbaku nenge omashina ngoka gopawutekinolohi ngoka taye ga kwathele mokulonga omapya meendelelo olundji pwaahena nande oku kalwa.

Okumuna oohi kakuna uunene iilonga oyindji shampa owala mwene goshikunino itulamo , oohi ohadhi tulwa muundombe wuna omeya nongele oga kaka oho vulu oku kutha okanete eto opaleke mo.

Ndjamba mu payula shihwa shiyengayenga yemwene oha kala pomahala mpoka pena omwiidhi ,molwaashoka oha napa olundji nohali omwiidhi, ye mwene ohavulu okukala mombuga osho wo pomahala mpoka pena omiti.

Muuyuni wanakanena inopumbwa okulongitha etemo opo wukune iimeno nenge iikunwamo yoye. Okuna omashina ngoka galongwa tali vulu okutsika oshimeno kapuna nande oongoka teli kwathele. Omashina oga simana uunene.

Uunafaalama muuyuni wanakanena owa huma komeho. Aantu ihaya longitha we oonyala, ihaya longitha omatemo, ashike ohaya longitha omambakumbaku naashoka taya vulu okumona shopashinanena, opo ya longe omapya gawo.

Omahala goku ltalela po ohaga kala taga monika nawa, omawanawa noge li pomahala go opala, mpoka pu na uunshitwe wa pumba noha wu monika nawa. Namibia oli na omahala ovendji . Enda e to tala wu tale eopalo lyaNamibia.

Oondjuhwa oompu okumuna, molwashoka owa pumbwa owala okudhi pa iikulya ya gwana nomeya, e todhi tula pehala pu na omuzile naampoka itaadhi vulu okulokwa komvula. Oondjuhwa otadhi ku etele oshimaliwa dho otadhi palutha ezimo lyoye.

Omatama ihaga thikile owala gu uka mombiga. Ashike oga pumbwa oku enda komashina taga yogwa nawa. Gamwe ohaga kukutikwa, gamwe ohaga tulwa moondooha nagamwe ohaga landithwa ngaashi geli kaakwashigwana.

Etosha olyo ehala ndoka hali kala lina iinamwenyo yayoloka omuna uumenye, oompungulu, oondjamba, ookoshi, oongandu oshowo oondjamba meya. Iinamwenyo mokashana oyi li mo hayi napa yo tayi li omwidhi.

Uuyelele wa pitilila nawo uuwanawa mokukuma iimeno mbyoka ihaayi mene mevi nenge tutye mbyoka inaa yi pumbwa evi opo yi mene.

Shimwe shomiinima mbyoka aanafaalama taa ningi paife otaa meneke iikulya yawo itaaya longitha evi. Opuna omatama haga mene momeya po opuna wo uuguwa hadhi mene mooshako moka mwa tulwa oombuto.

Aanafaalama yoohi oyo yamwe haya kala ya nyanyukwa molwaashoka oohi ohadhi ya etele iimaliwa. Konyala uuyuni awuhe owu hole okulya oohi, wo owu hole wo okudhi landa opo ya ipaluthe.

Omahala gomatalele po ohaga nyanyudha nohaga vululukitha omwenyo omuntu ongele owa loloka kiilonga, owuna onkalamwenyo tayi ku ningile nayi, inda owala eto ka talela po ehala lyoma talele po lyili po pepi nangoye eto vululukitha omwenyo goye.

Momuthigululwakalo gwaawambo aakiintu ihaya zala sha koontulo dhawo, nkene twaza nale aakiintu ohaya kala owala yatya omapepe geli kombanda no magundji taga monika. Ashike ehumo komeho sho lyeya ohatu zala iikutu yokwiisikila opo twaamonike nayi.

Aanafalama yoondjuhwa ihaya ningiwe omakuku omanene ohaya tula owala oondjuhwa dhawo muuthayila moka dhili dha ika lekelwa shampa owala tadhi vulu oku pewelwamo omeya, iikulya, dho odha gamenwa kiinamwenyo mbyoka tayi vulu okudhi monitha iihuna.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo ya nika oshiponga noya gamenwa moshilongo shaNamibia. Ondjamba otayi vulu oku dhipaga omuntu, yo otayi vulu oku yonagula po epya lye.

Talelapo ehala lyomatalelelepo lili popepi nangoye pamwe naakwanezimo yoye. Ne mu ki inyanyudhe mu mone nkene eshito lyoopala nawa. Eshito ekumithi okutala notali kunyanyudha.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeeno muukwatelwa uushona, moka taya ka kutha nee iimeno ngele oya koko, opo yeyi tsike mevi moka tayi ka menena omidhi ominene. Shika ohayeshi ningi opo ya kwate nawa oombuto.

Aanafaalama yoohi olundji ohaya mono mo uushikependjewo nenge iimaliwa yoku ikwathela moohi. Oohi ngele dha kukutikwa ohadhi kala oontoye nokulya. Ohadhi vulu ihe okulandithwa nenge okuhalithwa niinima yilwe.

Aanafalama ngeke taya kunu iikunomwa yawo moothayila, oshiwanawa ya kale taya yi ya ka talemo opo ya tale uututo wevi, opo ya tale ngele iimeno oya pumbwa omeya, na mbyoka ya pumbwa okusilwa oshimpwiyu, ngele okutudhapo iiyagaya niikwawo mbyoka hayi mene pooha dhiimeno.

Namibia oshimwe shomiilongo mbyoka ya mbugapala evi lyomonamibia kalina aantu moka ywlimo hayazim. Kalina omeya, kalina olushenl, embuga palo owala lilipo.

Namibia oshimwe shomiilongo mbyoka yina efuta, lya tsakanena mumwe nombuga, nenge tutye evi lya tsakanena kumwe nefuta. Ehala ndika ohali mono aatalelipo oyendji, okuza kiilongo niilongo.

Aakwati yoohi odhindji ohaye dhi kwata muundombe wadho mboka ye na momagumbo gawo. Etaye dhi opaleke, etaye dhi fala komatala hoka hadhi landithwa opo aalandi taye ya okulanda kombiliha lela.

Omashina ogendji taga longwa kuuyuni ohaga kwathele aanafaalama ngaashi eshina lyokukutika iikwamboga nenge oku yi tekela, opo yi mone omeya. Omashina galwe ohaga pula olusheno, galwe inaga pumbwa nokutulwa kolusheno.

Oo fabric odhindji ohadhi kunu iikunomwa yadho momeya molwaashoka oyindji inayi pumbwa evi opo yi mene. Omboga ndjoka hayi liwa muuyuni wopaife dhimwe hadhi vulu wo oku tulwa pokati koomboloto ohadhi menekwa momukalo nguka molwaashoka omukalo nguka ohagu endelele

Omashina ohaga vulu okuteka, gamwe ohaga vulu okukala taga longo ethimbo ele. Omashina guunamapya ogo gamwe gomomashina ngoka ihaga teka nando, molwashoka ihaga longo iilonga iidhigu go ihaga kala pomahala pwakaka.

Omvula nge ya loko, ohayi loko koma hala ga yooloka niimeno ohayi mono omeya. Iimuna ohayi mono omeya, oshowo oondundu nadho ohadhi mono omeya. Tomono nokuli poompito dhimwe iimeno mbyoka ya mena koondundu ya tsapuka nawa.

Ngele wa ningi ondombe yoye yoohi oshiwanawa oku kala to opaleke kombanda yomeya. To kutha ko iiyagaya mbyoka hayi kala ko tope oohi dhoye okulya pethimbo ngoye to lundulula omeya ethimbo olindji.

Uuyuni iilongo oyatya omadhila omaludhi ga yooloka okakulu, omahwiyu, omakola, okakodhi oshowo omapumbutu ngoka haga kala thikama nogaligalala kombanda yomiti.

Aanafaalama oyendji oya tembukila kokumuna oondjuhwa. Moondjuhwa ohamu zi omayi, hamuzi onyama osho wo oshimaliwa shoka hashi landithwa opo yamonemo iimaliwa yokwiikwatha momagumbo gawo. Yamwe ohaye dhilandithulula nokuli opo yakwawo nayo yakamune.

UuFlamingo nenge tutye omankowankowa gomagulu omaleka, ohaga adhika kominkulo dhaNamibia popepi nekango lyomongwa. Oondhila ndjika ombwaanawa okutala momeho.

Iimeno mongaashingeyi iipu okutekelwa molwaashoka omikalo dhoku tekela iimeno odhaha . Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji to adha ominino dhina omeya tagu shashamine omeya watala mombanda ndele kehe oshimeno oshina okunwa.

Ngele ihozi popepi nomulonga kuli popepi noshana nenge kuli popepi nefuta oto vulu okuninga omunafaalama goohi. Shampa owala wuna ondombe moka to vulu okutekela omeya goye eto tula mo oohi dhoye wu ilikolele iiyemo ngoye wukale wuna oshiyelelwa shaakwanezimo lyoye.

Eshito olya nika oshiponga. Omamanya ohaga vulu okutatuka ngele taga dhengwa komeya. Nopomahala mpoka pu na omeya nomamanya ogendji oga tya oombululu go otaga vulu okukungululwa po.

Mokashana kiinamwenyo omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Iinamwenyo mbika ohayi ya kokashana okunapa ngaashi oondjamba, oongandu, omatotongwe, oonduli oshowo uumenye.

Omashina ogendji ohaga longithwa moku teya. Omashina gamwe ohaga heya omwiidhi. Omashina goku heya omwiidhi, kageshi nana omanene unene, ohaga kala owala uushina uushona mboka tawu vulu oku longithwa ku kehe gumwe.

Okukala omunafaalama goohi oshiwanawa, molwashoka oto mono mo iiyemo yokwiikwathela ngoye mwene mo ota mu zi oshihelelwa shokulya pamwe naanegumbo osho wo okutopolelathana naantu mboka yomomudhingoloko goye.

Ominino omiwanawa okutekela iimeno nenge okutula mevi opo kaadhi tsuwe kuunona. Ominino ohadhi gandja omeya kaakwanezimo nenge kaakwanegumbo. Ominino ohadhi tekele iimeno opo ayihe yi mone omeya.

Mombuga hamo mokuyiwa owala ngaaka, omuntu aluhe owuna okukala wa zala oongaku dha hulila poonyugu opo kuupye kevi lyomombuga, to zala okahema komaako omale, egala oshowo to gwaya omagadhi goku igamena komutenya.

Uuna wa hala okukala wu li mehala li li lya yela nawa lyokumuna oohi; kaleka oohi dhoye moothayila, dhi pela mo iikulya ngoye to yogo ehala moka hadhi kala aluhe. Oohi kadhi shi naanaa oondhigu okusila oshimpwiyu.

Iitopolwa oyindji yomoNamibia oyi na oofaalama dhi ikalekelwa, dhi li kokule naantu. Noofaalama ndhoka dhimwe odhi li moondundu dhimwe odhi li pooha dhopate. Ashike odhindji dhi li moondundu ohadhi kala dha kundukidhwa kuushitwe wa ziza nawa.

Ompinda oyo yimwe yomiinamwenyo ya nika oshiponga nenge iinamwenyo mbyoka ya gamenwa moshilongo. Ohadhi kala dha tulwa uupapa woku tseya mpoka tadhi inyenge. Ohadhi kala woo dha gamenwa koonatiili yedhi landula opo kadhimone iihuna kaadhipagi.

Nande oohi hadhi hupu momeya, oohi odhi hole okukala momeya gayela opo kaadhi kwatwe koombahiteli, dho kaadhise kekako ndjoka lyili momeya. Oshiwanawa ngele omuntu tamunu oohi akale toopaleke uundama moka muna oohi , opo oohi dhe dhivule okukoka nawa.

Omukwa ogwo gumwe gwomomiti dhapumba mo Namibia. Ohagu mene olundji pomahala ngoka gambugapala . Omukwa oguna ekota enene ndoka hali hupitha omeya tali vulu nokukala oomvula omulongo nomulongo inadhi mona omeya.

Oku muna oondjuhwa kashishi nanaa oshinima oshidhigu, shika oshinima tashi vulu ku ningwa ku kehe gumwe. Shampa owala wuna ehala lyayela lyina ombepo no ene lya andjuka nawa. Oto vulu oku muna oondjuhwa dhoye.

Ombuga ohayi kala yina omamanya nenge omavi. Yo ohayi kala yina omuyenye ogundji. Tashiti iimeno ha nuupu nanaa hayi mene miitopolwa ya mbugapala.

Aaanafaalama ohaya longitha omikalo dhiili no dhiili, opo ya kaleke iilikolomwa yawo megameno. Ohaya kunu muungudu nenge tutye moofola dha landulathana nodhu ukililathana nawa, etaya thigipo oompwaka dhoku pitila poma kati.

Oondundu ohadhi kala dhoopala pethimbo lyomvula molwaashoka omiti dhi dhili koondundu ngele odha mono omeya ohadhi kala dha ziza nawa tadhi monika nawa noombwanawa oku tala, lyo ethimbo lyoka lyomvula aantu yokiilongo yi ili noyi ili ha yeya oku tala oondundu dhomo Namibia

Embakumbaku olyo eshina lyopashinanena ndyoka hali pulula momapya. Eshina ndika ohali kala lyili momalwaala gayoolokathana ngaashi omatiligane, omazizi nayilwe. Eshina ndika ohali kala lina omatemo gokupulula nohali tulwa omahooli .

Ombuga yatya omakolomanya noondundu, mpoka mpwa ziza nawa pwatya omiidhi tagumonika nawa

Okulongekidha oofoola dhoku kuna iikunomwa moshikunino dha tulwa iitenda opo yimete kutya omunafaalama ota ka kuna muumpungu wu thike peni.

Omiti ohadhi opaleke omalukalwa getu, hadhi tupe omizile hadhi tupe iiyimati nohadhi opaleke omalukalwa getu ga kale taga monika nawa ngele owu na omuti pooha negumbo lyoye oho fudha ombepo ombwaanawa.

Namibia oshili shimwe sho miilongo iishona mbyoka yina efuta lya tsakanena pamwe nombuga ,aatalelipo yaza kiilongo nokiilongo oha yeya okweenda omalweendo tayeende pokati kefuta nombuga ya panda ewopalo lyoshilongo Namibia.

Iimeno oyindji yomombuga molwaashoka ihayi mono omeya ogendji ohayi kala iifupi yimwe oyina omakota omanene yimwe oyatya uufo uushona molwaashoka omeya ngoka hayi nu kageshi omayamba.

Oshimeno sho welwistchia oshamena pehala kaa lina omeya mpoka pwa kukuta. Oshatulako uuyimati uushona kohi yoshimeno oku na evi lyakukuta nomafo gasho gamwe oga golimana komutenya.

Omatama ogeli mofaabulika yokulonga omatama geli miimbamba ga pakelwa nawa guuka momashina.

Oofola dhi li moshikunino, pokati koofola opuna omeya. Omeya ngoka oga zizika iikunomwa. Kehe ofola oya ziza nawa. Omeya otaga pombelwa mo.

Mokumuna oohi aantu otaya vulu oku kandulapo ondjala omolwaashoka oohi ohadhi mene noonkondo hadhi koko meendelelo iitungithilutu ya simana.

Miikunino ohamu zi iikwamboga niiyimati oyindji mbyoka tatu vulu okulya momagumbo getu. Iikunino ohayi ningwa owala ku kehe gumwe ngoka ta vulu oku shininga nokuyi tekela.

Oongombe tadhi napa melundu, muna omiti dha ziza nawa nomwiidhi gwa ziza, ongombe oyina olwaala oluluudhe, momuthitu muka omuna omafo nomiti dha ziza nawa.

Omakulumanya geli mombuga muna omiti dha ziza nawa nomwiidhi gwa kukuta

Muunafaalama oto vulu okwiilikolela mo oshindji, shoye shomondjato nosho ku palutha aakwanezimo lyoye, osho woo aapopepi nangoye. Uunafalama inawu pumbwa aluhe epya enene, shampa owala wu na iilongitho nomadhiladhilo oto vulu okuninga oshikunino shoye.

Omunafaalama gwokumuna oohi oku li omutumba koongenge dhokanala ko ku muna oohi, atya iikulya yoohi peke.

Oshiwanawa ngele pungweye nenge popepi nangweye opuna okandombe opo wu tunge olukalwa lwoye molwashoka mondobe ndjoka otamu ku zile omeya gokunwa, otamu ku zile oohi dhokulya noohi wu dhokulanditha wu mone iiyemo.

Aatalelipo oya tala nkene omusilishimpwiyu goondjamba ta pe oondjamba okulya moshikunino shoondjamba, omanga okandjambwena ka lala pevi yo yakwawo yamwe aaniilonga pamwe naye ota ya pe oondjamba okulya.

Uuna wahala okuvulukwa, kakale omutumba kohi yomuti, e totala megulu shoka lyayela nawa, notali ku pepele ombepo ombwaanawa. Olundji omahala gokuvululukwa ohaga Kala gena iilapi yokulala.

Epalakata lyomoshikunino shinamwenyo otali ti, kala mohauto yoye, kala momahala ngoka ga ngambekwa, tula ohauto yoye mo paakinga na ino ka keka.

Okatana otaka li omwidhi pamwe nooyina, moshana mwa ziza nawa.

Okandombe kokumuna oohi okeli pomutenya kapaindwa nolwaala olumbulawu. Mokandombe omuna omeya wo owuli uwali.

Ongolo, tayi ende kombanda yomamanya yuuka momuthitu moka muna iifo yaziza nawa. Ongolo oyatya omayala omaluudhe nomatokele, yo oyataalela oondundu dhili muuninginino.

Mokumuna oohi aanafaalama ohaya monomo dhoku lya, dhoku landitha opo yi imonene mo oshimaliwa noku pa woo aashinda. Uundombe ihawu kala uule uunene ihe omuntu oha kala owala eli mo atsamo nande oongolo.

Oshikunino shomandombo ngoka haga liwa sha ziza nawa, noshapya sha tegelela owala okutewa. Uundombo wumwe uunene, wumwe uushona.

Omunafaalama ota pulula nembakumbaku mepya lye. Konima, oku na okamati ke mu landula, ka tala nkene ta pulula oofoola.

Aanafaalama yamwe inaya pumbwa lela oondombe opo yaninge uundombe wawo woohi shampa ashike wuna othayila tayi vulu okuyalwa pevi eto tilemo omeya. Shampa watilemo omeya oto vulu nawa okutulamo oohi dhoye wumune.

Okapundja okanamwenyo kamwe kena ooniga dhatala mombanda ko ohaka li omwiidhi kena okamushila okafupi ko ohaka tondoka ondapo yoshidhudhu. Omushila gwako omufupi ko okena olwaala lwafa esila lyongaya.

Omuthigululwakalo gwaawambo Oguna iituthi oyidhi yayooloka, ngaashi oshituthi shomagongo moka aakulukadhi yomomikunda haya gongele etaya kutha iiyuma yawo yomagongo ta yeyi fala kuuwa opo gakanuwe komukwaanilwa.

Oohi ihadhi kala po okukoka noku valathana. Mokandombe kamwe koohi nande okuli dhili eyovi, oto adha mo oohi omayovi gaali molwaashoka okukoka kwadho oko hadhi endelele niikulya tadhi pewa oyo hayi dhi kokeke.

Uuna tweende mombuga, oshiwanawa okuzala egala, okwiigamena komutenya. Okuzala okahema komaako omale, osho wo oongaku tadhi ku gamene komweenye ngoka tagu zi momamanya.

Okumuna oohi ino pumbwa aluhe wu kale wuna ondombe, oto vulu oku kutha omandoloma eto ga tete, eto tula mo omeya. Omeya ngoka omo nee tamu vulu oku kala hamu yi oohi ndhoka to munu.

Ohi ota yi yogo momeya ye eta ko omulenge neyulu lyayo, opo yi vule okufudhila mo ombepo yomfudhilwamo.

Aanafalalma mboka haya munu noondjuhwa oha yavulu oku tula oondjuhwa ,omakalakuni osho woo oombaka moshikuku shimwe, molwashoka iinamwenyo ayihe mbyoka ohayi li iinima ayihe.

Uundombe wayooloka wokumuna oohi. Muundombe mbuka omuna uuthayila uushunga mboka wulimo wa kwata omeya opo kaa gatikemo. Uundombe mbuka owa dhikilwa uupala komingenge.

Omunafaalama goohi, ota pombo omeya mokandombe koohi, opo a wape okukwata oohi.

Okandombe kokumuna oohi. Popepi nokandombe ope na aantu taya tala yo taakonakona oohi sho dhili momeya. Popepi nokandombe yo ope na omiti dha kundukidha okandombe. Mokandombe omu na oohi nomwiidhi gwamena kominkulo.

Omunafaalama goohi ota yulu oohi mokandombe koohi hoka ka ningwa konima yegumbo. Omanga aantu ooyakwawo ya tala nkene ta yulu oohi. Opu na aanamukunda, naantu yalwe oyendji.

Ongombe otayi napa melundu mwa ziza nawa mo omuna omiti tadhi monika nawa.

Okambakumbuku ko ku tonya omwiidhi ke li mepya ta ke gu manga eta ke gu tonyo gu ninge oolola dhongonga. Okambakumbaku hoka ota ka longo ku kokene, kapena nande ogumwe te ka kwatele komeho.

Oohotela dhomainyanyudho odhindji ohadhi kala dhina omahala gaandjuka nawa, iitaafula ohayi kala ya yalwa naashoka shili kombanda yiitaafula oshoko lela, omahalasa taga weli ma, uukopi wa yela noolamba tadhi ti tayi tayi, kehe gumwe okwa hala owala oku kala mehala moka.

Iitopolwa oyindji mbyoka ya mbugapalwa oyina oondundu dhomamanya moka hamu kala owala muna owala omiti omishona . Omiti dhomombuga odhindji ihadhi kala dhina omafo molwaashoka kamuna evi lyagwana lyoku meneka iimeno.

Omuntu nando ke na ondombe ota vulu okumuna oohi tedhi tula mokangoma e ta tula mo omeya. Mokangoma hoka omo ihe ta kala ha tula iikulya, ye ta tula mo oohi ta kala hedhi pele mo ye tedhi tala kehe thimbo.

Omamanya ga kunguluka omeya, omamanya ogeli pokuma pwambugapala go ogakukuta. Kombanda yago okwamena omiti ashike inadhiziza. Omiti dhimwe omifupi dhimwe omileka.

Uumulonga owundji ohawu kala kehe mpoka tapu vulu okutondoka omeya

Ehumokomeho olye etelela, paife otuna omashina ogo taga kunu iikunomwa, go taga teya, go taga tula iikunomwa momapakete, opo yi vule oku ka landithwa koositola. Omashina ohaga longo owala kookompiuta nokomalusheno.

Oshimeno sho welwitchia shili mombuga pusho opwa thikama ohauto yaatalelipo kuumbugantu okwatya oondudu dha kukuta. Oshimeno kashina omafo agehe nga geliko oga ganya noonkondo.

Oonduli odhili momahala ga yooloka. Ohadhi kala aluhe pamwe dhili muungundu, dho ohadhi kala nuunimwena wadho. Oonduli oombwaanawa okutala, omalwaala gawo ogo ashike tokala wahala okutala. Odhina oothingo oonde, noongolo oonde.

Onduli oyi li nokanduligona kayo mokashana kiinamwenyo moka mu na omwiidhi gwa kukuta, ashike omiti ndhoka dhi li pudho odha ziza nawa. Onduli oya tya omalwaala omandjimbi nogwiihenguti ya kukuta nokamushila okafupi.

Okupulula nembakumbaku ohaku hupitha ethimbo oshoka ohali yi mo owala owili yimwe lyo olya mana. Omambakumbaku ohaga pula owala omahooli go ihaga kalapo okulonga unene uuna wu na omuntu eshi okuli hinga.

Oongandu iinamwenyo yomomeya oyi hole oku ontela omutenya kooha dhomilonga noyi hole oku yoga. Oongandu odha tya omakakunyutu. Ohadhi ende nomagulu geli gane. Ohadhi li onyama niinamwenyo yimwe ishewe.

Aatalelipo oye li mokawato keli momulonga moka mu na oondjamba tadhi nu omeya. Komutunda gomulonga oku na omiti dhomaludhi ga yooloka dha ziza nawa.

Ino pumbwa unene endombe eneneka, shampa owala wuna ehala mpoka to vulu oku fulula eto ningi uundombe woye woku munina oohi opo wu vule oku imonena oshimaliwa wu ikwathele nowu kwathele aakwanezimo lyoye.

Omunafaalama ota kogeke uupayipi kopayipi onene yomeya mboka wa andjakanekwa wuuka moofoola opo wu vule oku tekela iimpungu ayihe omeya. Yo iimeno yimone omeya.

Oombaka oondudhe noontokele otadhi nu omeya popeni nokanunkaka kadho.

Ondombe yoshiyaha mwatya omaludhi goohi tamu tekelwa omeya . Oohi dhimwe oondhuudhe dhimwe oontokele dhatya omayala omaluudhe otadhi yogo dho odhili kohi yomeya.

Uuna puna omweenye ogundji omamanya ohaga tatuka etaga ningi iitandu molwaashoka omutenya ohagu kala tagu fike go ogwa nika oshiponga. Omamanya ohaga tanduka miitandu iishona nopokati kago itapu vuli okumena nando osha.

Okukuna iiyimati nenge iikwamboga paife, kakushi naana okudhigu. Aantu oyeeta po omikalo dhimwe, ngaashi okukuna moothayila dhatulwa evi, okuyi siikila nothayila tayi keelele oonte dhetango, nosho tuu.

Aakwati yoohi otaya yulu oohi mokatale, yamwe oya talako. Momeya omuna ondoloma onene moka taya tula oohi. Kohi dhokandombe okwa mena omwiidhi gwa ziza nawa.

Aanafaalama onawa ngele taya longo omapyu gawo opo ya mone mo iilikolomwa molwaashoka ngele omuntu Ito longo mepya itomono iikulya, yo niikulya masiku/oomvula ndhika oya ninga ondili moositola.

Ofaambulika yokumeneka iimeno noonte dhoolamba. Oolamba odhili kombanda dhataalela iimeno, yo iimeno tayi kapuka nee kuuyele mboka tawuzi koolamba nokweeta omweenye.

Ekodhi lyi li koshitayi kaakuna omafo gasha, lyo olya tala kuuzilo.

Aantu yamwe ohaya longitha iiti okuninga iinima yomoondunda dhawo, opo mukale tamu monika nawa. Iinima ngaashi uusikopa, iipundi yoku kala omutumba omasipili nago oto vulu okuga hongela miiti oshowo oolamba dha hongwa miiti.

Aanafalama ohaya longitha iilongitho oyindji ya yooloka, oku longa momapya gawo, opo ya vule oku muna noku teya eteyo ewanawa, molwashoka oonyala mathimbo gamwe ohadhi manapo ethimbo yo ihaya longo pethimbo.

Omuti goQuiver , omuti ngoka hagu mene owala pokati komamanya go kagu hole omeya ogendji ohagu adhika pomahala ngoka gambugapala unene tuu miikulundundu yomamamanya. OQuiver kayina nande omafo oyina iitayi yuuka mombanda nuufo ushonashona.

Omumuni goohi okwa thikama kombanda yoondombe dhokumuna oohi. Okuna okayemele ta pe oohi okulya. Kombanda yoondombe oku na iiti yokulyatelela opo kaa gwile momeya. Kiiti hoka oko nee ta ende ta taaguluka tayi mokandombe nokandombe ta tula mo okulya.

Omunafaalama goku muna oohi, otu ulike oohi ndhoka a muna momandoloma ge. Okwa kutha mo yimwe e yi na peke tu ulike shoka a ninga. Moshikunino she omuna wo iiyimati ngaashi uumuti womatama.

Omaludhi goombuto ge li mooshako pomatala taga landithwa. Mumwe omu na iilya, mumwe omu na epungu, mumwe omu na omakwa, mumwe omu na iilyawala. Oondungu oshowo omausila ga yooloka nago otaga landithwa

Oondundu odhili mombuga moka muna uumuti uushona wa ziza nawa. Osho wo omwiidhi ngoka guli pevi ,gumwe ogwa kukuta gumwe ogwa ziza.

Aakonakoni oyendji oya mono kutya oofaalama dhoohi ohadhi zi iimaliwa, ohaye ya okutalelapo omahala ngoka etaya ningi omapekapeko nenge taya landa oohi ya kalye komagumbo gawo.

Aanafaalama ohaya pulula nomambakumbaku momapya gawo, opo ya longe meendelelo, yo yaha kwate ethimbo. Omambakumbaku ohaga longo owili yimwe owala, go oga mana.

Okumuna oohi kashishi Oshiima oshidhigu kehe gumwe otovulu okushininga. oohi dhoyene kadhina iilonga oyindji okupa okulya ohadhipewa owala lumwe mesiku dho ohadhi pelwa mokandombe

Onete yi li mondombe yoohi tayi yula oohi go omeya otaga kunguluka mondombe ga lamba omukanka ngoka gu li mo. Onete ontokele ya tya uumbululu uushona.

Omunafaalana goohi okwa dhika oonete dhe mokati kondombe ye yoohi, moka ta nete oohi nokambamba kamangelwa koshiti ye uukitha momeya, omanga omukwawo a tala shoka ta ningi.

Omukalo gokumeneka iimeno gokutula iimeno muumunino womeya mboka wuli metala lya siikilwa nothayila, opo kawu pye koonte dhetango. Uumeno owuli kehe kamwe mokangonga ka ko, wa tulwa omeya opo ka mene.

Oondjuhwa ohadhi vulu okuningilwa iikuku na kehe shoka to mono otashi vulu okuninga oshikuku shoondjuhwa ino pumbwa unene okuya kositola e to landa iinima yondilo shampa owala wu na ondjodhi yoye nowushi kutya oto ningi shike.

Aanafaalama yoohi otaa kwata oohi mokandombe komeya, omanga yalwe ya tala ko yo taa nongonona shoka tashi ningwa po, opo ya mone wo.

Pamuthigululwakalo gwetu goshiwambo. Aantu ohaya yele iilya mbyoka ya za mepya opo yivule oku liwa. Iilya oha yi tewa mepya eta yi yungulwa, eta yi yelwa ngele kuna ombepo. Yo tayi tulwa miigandhi.

Mombuga yaNamibia omuna omamanya gomaludhi gayooloka, gamwe ngele owegatala ototi ogatulwapo nande okomuntu ashike eshito lyolyene. Eshito lyaKalunga olya yooloka, pomahala gamwe opuna omiti pumwe kapunasha.

Moshikunino shoondjihwa omu na omaludhi goondjuhwa dhimwe oonduudhe, dhimwe oontokele omu na wo oonkadhi noondumentu. Oondjuhwa dhika ohadhi li miiyaha nohadhi napa dhamanguluka.

Komunino omunene gwomeya okwa kogekwa uumunino uushona mboka wa andjakanekwa nuufoola opo iikunomwa ayihe yili moshikunino yimone omeya.

Aanamapya ohayi ningi oofola opo iikulya yawo yi mene nawa. Ngele iinima oyili moofoola ohayi kala iipu okusila oshimpwiyu noku mona mbyoka yapya naambyoka inayi pya nethimbo.

Mothayila yokugamena iimeno ketango omu na omatama ga tsikwa ge li moofola dhago moofola omwa tulwa ominino dhokudhi tekela omeya.

Onduli oyi li kohi yomuti inagu ziza nawa, ashike oku na okamuzile okashona yo oya tala kuuzilo. Oyi na omalwaala gefo lyekunde nogamwe omaluudhe.

Onduli oya tya othika ondeka ,othingo ondeka nuumesho nuushona pombanda yomutse gwayo opena uuniga uuleka, onduli ohayi vulu okwa adha pombanda puule oyi hole okukal ya thikama .

Konima yeteyo ooyene yomapya ohaya tula iilya yawo mooshako e taya fala komatala ya ka landithe. Ooshako ohadhi kala oonene yo aalandi taye ya nduno taya mete kehe gumwe ta kutha po ndjoka a panda. Ngele inapu landwa hadhi kala dha tulwa momutenya sigo otadhi mono aalandi.

Omunino gwokushasha omeya ogwa kogekwa komunino omunene opo kehe ofoola yivule okumona omeya. Omeya ngaka ohagazi momunino taga shamine iimeno opo yinwe yoyikale yaziza nawa.

Aanafalama yoohi oya tula oonete dhawo momeya, opo ya vule oku kwata oohi, kehe okanete okadhikilwa iiti iine moka ka mangelwa oohuke dhako, yo aanafalama taye ya ne taya kutha mo ndhoka ya pumbwa.

Ombuga oya kwatathana kumwe nefuta moNamibia, shoka hashi nana olundji aatalelipo yokiilongo ya yooloka. Omu na wo omiti dhimwe to adha mombuga, dhoka dhi li popepi nomeya gefuta.

Okamenye oka thikama mombuga ka tala kuuzilo.

Oofola dhiikapa dhatya iikapa yaziza nawa, kohi yoofola okuna uumunino wokutekela iikapa omeya.

Embakumbaku otali ningi uufola mepya, tali limit nokutsuninika omiti dhokukaleka iimeno kuupuka. Embakumbaku olya tya omalola ge li Gane. Kehe elola oli li mofola yalyo.

Ondunda oyili mehala lyomatalelepo moka muna okasikopa, mokasikopa mwa tulwa uulekitho wokutula iikutu. Omuna wo okila yili kohi yokasikopa nuulamba watema wuli poshitaafula.

Ehala lyoku tendulila uuyehwena lyili moshikunino shuuyuhwena. Uuyuhwena ohawu kala kohi yoka lamba oowili adhihe, opo wu vule oku koka noku kala wuuvite uundjene.

Oohi dhokutekulwa dhi li muufwagafwaga moka dha tulilwa mo omeya opo dhivule okuyoga. Uufwagafwaga mbuka owuli omaludhi noohi ndhoka dhili mo odhili omaludhi.

Omahala go matalelepo ogendji go moNamibia , omawanawa okutala. Uunene tuu komahala hoka kwa kukuta kuna oondundu dho makulu manya giilonda. Oha kukala kana iihwa iihupi yimwe ohayi vulu okuziza, yimwe ihayi kala ya ziza nawa.

Okangundu koku dhana oshimaliwa komuthigululwakalo gwAawambo yazala omalwaala gOshiwambo yo oyazala omagala, oonyoka noongwaka.

Aakwashigwana otaya yulu oohi momeya noonete. Oohi odhi li mokandombe mwa tulwa oothayila, opo omeya kaaga pwine mo.

Okandombe koku muna oohi keli megumbo. Ka sikilwa noonete. Ye omumuni gwoohi ota pe oohi iikulya tu umbile kombanda yomeya. Mokandombe omuna omeya ogendji.

Opoloyeka dhokumuna oohi ohadhi vulu okuningwa kehe pamwe nomapangelo ogendji ohaga gandja iimaliwa, opo ga kwathele aantu mboka taya ningi oopoloyeka dhokumuna oohi. Iimaliwa mbika ohayi zi nduno moshiketha shepangelo.

Komunkulo gwefuta ohaku kala kuna omavi giigongela ga kungililwapo kombepo. Ombepo ngele ya kungulula omavi ohagiilondo etaga ningi oondundu dhomavi odhindji ohadhi kala komunkulo gwefuta dhimwe odhili kokule kashona.

Omufaalama goondjuhwa tape oondjuhwa dhe okulya oondjuhwa dhimwe omakondombolo dhimwe oonkadhindjuhwa oondjuhwa dhika odhili koshikuku dhe edhi lilwa ko oshikuku osha ningwa nodhalate yoshipa ,oyili konima yegumbo lye.

Oondjuhwa odhili moshikunino sha dho. odhi li muukololo tadhi petapeta dho otadhi li iikulya.

Uundombe woku muna oohi watungwa omaludhi nomaludhi. Muundombe muka omwatya oopomba ndhoka hadhi pombele mo omeya. Nenge mwene gwofalama ota tala nkene omeya taga pombelwamo.

Shampa wuna ehala lyaandjuka lyina omiti, nolya zi za nawa oto vulu okuli ninga ehala lyoku vululukilwa, moka aantu taya vulu oku kala taya futu, yo taya vululukwa, yo ya tya pule omasiku gawo.

Omatama ohaga yogwa kelola lyokuyoga omatama etaga hogololwa, eta mu zi omawinayi nomawanawa eta ga kala po etaga pakelwa miipakete moka manga inaaga ka landithwa.

Kegulu okwatya iikogo, yimwe iitokele yimwe iiluudhe. etango inali ningina natango, onkee oonte dhadjo odha shungala megulu.

Aanafaalma oye li mepya taya limi iimpungu yawo. Kehe gumwe okwa petama yo oyi itula mo tuu moshili.

Othithiya yomeya oya ziza nawa yatya omeya ga yele yo oyili pokati komamanya goondundu komunkulo okwa mena uungala tawu monika nawa womaludhi gi ili nogi ili.

Oondunda dhi li ndatu dhi li megumbo lyiiti. Oondunda odha tya omitse dhomwiidhi. Ondunda yimwe oyi na oshitaafula oshimbulau pomweelo shoku edhila po.

Omukwa oguli pokati kiihwa yaziza nawa nomwiidhi guli pooha dhago ogwa hapa nawa .

Oondundu nomahala gamwe ngoka ga mwena, omahala omawanawa okutalela po nohaga nana aatalelipo yaza kiilongo yi ili noyi ili ,omolwaashoka ohaku kala kwa mwena kakuna lela aantu oyendji neyopalo lyawo lyokutala momeho.

Iimeno oto vulu okuyi tsika manga iishona toyitula muupoto wili nowili ngele wakoko opo ne nawa toyi tembudha mo wukeyitule mevi moka tayi vulu okutsama.

Oshinyanga shoku lila shomohotela shatya iipundi iiluudhe niitafula ya yalwa omalapi omatokele, nuulapi wokwiitheta uutiligane. Pomakende opuna omalapi omatokele.

Omunino kwakogekwa uumunino uushona mboka waandjakanekwa moofola tawu tekele iimeno. Iimeno oya ziza nawa molwaashoka oyanwa omeya kehe shimwe.

Oonzi otadhi tondoka dhuuka moshigunda tadhi piti kohi yondhalate, omanga oonkwawo tadhi hadhukapo dhuuka handi yaka inadhi hala okuya moshigunda pamwe noonkwawo.

Omaludhi goondjuhwa taga li melundu mwaziza nawa. Oondjuhwa ndhika otadhi li omwiidhi dhimwe oonkadhi ndjuhwa gamwe omakondombolo noonkwawo oondudhe dhimwe oontokele noontiligane.

Iikulya oyindji otayi vulu okumena kapena evi shampa owala tayi silwa oshimpwiyu tayi pewa omeya gagwana yo tayi pewa iikulya yagwana.

Omikalo dhoku kuna iinima mondunda shoka hatu ti ogreen house, ohayi eta iinima yi koke kaa pena oonte dhe tango, hayi koko kaapena evi meendelelo.

Aayendi yokolupadhi taya ende momuthitu mwa ziza nawa. Oya tya uumpunda wawo yo otaya anongonona ehala. Ehala ndika oli na uumuti uushona nomifo odhindjidhindji dha ziza.

Oofoola dhomatama dhatya omatama ga ziza nawa gamwe omatiliganae go gamwe omagongwa natango. Pokati opuna ehala lya gwana lyo ku enda, ta pu vulu oku endwa komunafaalama.

Oohi ohadhi munwa kehe pamwe, ino pumbwa oku kala wuna ehala enene shampa shike to vulu okudhi tula momeya ngoye todhi tulilemo iikulya, todhi sile oshimpwiyu oto kala wuna oohi dhoye dhokulya nenge dhoku landitha.

Opo wu kale to mono oshimaliwa oku ziilila moohi dhoye, onawa ngele todhi sile oshimpwiyu, wedhi tula mokandombe ke na omeya, hodhi pele mo iikulya noho dhi munu ethimbo kehe nokudhi kutha mo.

Momuthitu omwa tya omiti dha tya iitayi ya kitakana. Kombanda yiitayi okwa mena ishewe omiti dhimwe ndhoka dha zizika omuthitu. Omuthitu ogwa tya iifo ya thitakana, yimwe iile yimwe iifupi.

Ondjuhwa yoshiwambo, ya telekwa noshimbombo nomboga yili mokayaha noshowo uunyanga nuutama wa tetwa nawa. Pomunkulo opu na ekende lyonamunate yoCaCola ndjoka yi holike ku kehe gumwe.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dha yooloka oku tekela iimeno yawo, ngaashi okudhikila ominino mevi dhoka tadhi fala iimeno dha dhikilwa momikweyo dhiimeno. Iimeno ohayi kala ya hapa nawa noya ziza nawa oshoka otayi nu omeya.

Iipundi yokukala omutumba yahongwa miiti yatya iikaatumbitho yaningwa niipa, osho wo oshitaafula shahongwa momiti tashi payindwa nopaiyinda yiiti.

Eshina lyokuteya otali teya omwiidhi li li mepya tali pombele mololi yokuteyela ndjoka ya thikama wo moshitawuwa mokati koofoola mepya.

Aanafalama yamwe ohaya dhike oominino kohi yevi. Opo ya vule oku tekela iimeno yawo. Ominino ohadhi kala dhi thike puule woofola nokombanda oha ku sikililwa nevi ndjoka hali tekele iimeno.

Nkandanga oha kala aluhe mpoka pu na omafo nomiti. Okuhole okuholama ye iha enda enda unene. Oku na ezimba ewinayi, ngele okwe ya popepi nangoye owu na okuhaluka.

Omuyuli gwoohi okuli kombanda yokandombe koohi atula onete momeya . Onete oyamangelwa kuungodhi ye okwazala okandjatha komomeya opo kagwile momeya, otanete oohi mondombe yomeya.

Omunaafaalama gokumuna oohi ota kwata oohi mokandombe ke, omanga gulwe a talako.

Aanafaalama yamwe ihaya kunu mevi. Ohaya kutha owala omatemba, taya tu la mo omeya, ndele taya kunu mo oombuto, dho tadhi tsapuka. Oombutu dhika, ohadhi kala nee dha siikilwa no thaila opo oonte dhetango kaadhi yonepo iikunomwa mbyoka.

Uuna waningi okandombe koye koohi oto vulu okulongitha omeya gomvula opo wukale totula omeya moohi dhoye dhaase koshitosi . Oohi oompu okumunwa nohadhi kala oompu okutekulwa.

Oondjuhwa odhili moshikunino tadhi li miiyaha, moshiyaha shimwe omuna oondjuhwa dhili ne ,moshiyaha oshikwawo omuna oondjuhwa dhili mbali. Dhimwe oonkadhindjuhwa, dhimwe omakondombolo.